Paɣasaribihi n ʒɛya ka nachimbili gaŋ so ʒɛ bi nyaanga n gbubi maikiro foon ka paɣasaribili so ʒɛ tooni ka zaŋ bin buluu n zaŋ gari o nyoɣani ka yɛ liiga sabinli ka so mokuru buluu ka piri bini o zuɣu ni

Paɣaba mini dabba n ʒɛya ka so gbubi ŋmani paɣasari bili so gbubi ŋmani n paɣari salima ka so gba ŋmani n damdi di puuni paɣasari bili so yɛla liiga ʒiɛ ka bob bobga

Kom n doya ka ŋarima pam ʒɛya ŋarima ŋo maa shɛŋa biɛni tuuta nim n goli golli ka paɣa ni o yidan ʒɛya ni o bia ka so ʒɛya ni o ŋmaaba foto ŋun yɛn ŋmaaba foto maa pilila zipili vakaɣili ka yɛ liiga vakaɣili ka so gba bɛ kom maa tiŋli durina zuɣusaa

Naa mini o kpambalibi n ʒiya ka niraba piɛ n giliba naa maa pirila salima bansi ka o kpambalibi ŋo gbubi salima suhi n ʒi o tooni ka bi ti lɛm zaɣ ʒiɛhi

Girada dibayi n ʒɛya n toori tandi niŋdi tipa ni ka tipa nim maa gba nyɛ dibaayi tipa maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka dinbala maa gba nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi bɛ boɣali ni n gbiri tandi ka girada ŋo nyɛ zaɣ dozim ka di kuya maa gba nyɛ zaɣ dozim

Nachimbi n bɛ boɣali ni n gbiri salima nachimbi maa pilila zipiliti nachin so biɛni o yɛla liiga buluu ka so jinjɛm ʒiɛ bi zaa pirila walatin buuti nima ka nachimbili so gba tam kunkun zuɣu ka yɛ liiga piɛlli

Shikuru bihi mini silmiin paɣa n ʒɛya ka zhikuru bihi maa so bɛ silmiin paɣa maa nyaanga silmiin paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka bia ʒɛ o luɣulini ka gbubi ka gbubi takara piɛlli ka so ʒɛ o tooni ka gbaagi o liiga zaŋ niŋ o nolini

Paɣasaribihi n chɛna ka ʒi aʒiya bi zuɣu ni ŋun bɛ tooni maa sola chinchin vakaɣali bi zaa sola chinchina n zali bi nyoɣu tariga ka piri namda nima ka loori ʒɛ bi nyaanga ka paɣa nyaan kurugu gba ʒɛ bi nyaanga

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahali tahali maa puuni shuu polish nim biɛni ni zuɣu saɣarisi ka gbubi piɛ bila o nuuni piɛ bili maa gba puuni birash nim biɛni ni shuu polish nima ka gbubi laɣari

Yili n ʒɛya ka daham di dahambu maa mii taha n doya ni taabo nima ni papu nima yili maa nyaanga tia ʒɛmi ka sagbana ku n sabigi ka kpukpali tia gba ʒɛya

Niriba n chɛna ka tanti nim pɛ n pɛ ngiliba ka dabba ayi gbubi bia ka bi vili o gbali tani piɛlli ka batibati bɛ tiŋa ka bihi ata piri namdi muna ka zaɣi yino bi piri.

Paɣaba ayobu n ʒɛya ka niraba piɛ n giliba bi mii sila chinchina bi nyoɣani ka piri salima bansi ka yɛ salima cheeni nima ka ga bi naba salima yɛri

Niraba n ʒɛya lihiri so ka o zaŋ o nu gaŋ n diho tiŋa o yɛla liiga shɛli ka di gabi kalees zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka zaɣ vakaɣili biɛni ka niraba pɛ n gili o ka so gbubi foto ni o ŋmaa gi oka so gba gbubi o tangali mii ni o ŋmaago

Paɣa n ʒi o shitoɣu ni ka matiriya nim piɛ n gilili shɛŋa nyɛla vakaɣa ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozima ŋun maŋmaŋa o yɛla liiga ʒiɛ ka lara

Loori n nyɛ sarati ʒɛya i luɣuli ni ka loori ʒiɛ so gba lu n doya loori so ŋun nyɛ sarati ŋɔ tooni niraba ata n ʒɛya ka so dabiya ka so yɛ liiga ʒiɛ ka so gba ba moto ʒɛya ka yɛ liiga dozim

Paɣasara bihi mini nachimbihi n zaya wari waa ka silmiin so zaya ka o zuɣu viɛ ka o gbubi fooni ŋmaara ka so gba za o luɣuli ni n gbubi kamara ŋmaari ba ka nachinba shaba ʒiya ka so gbubi kopu ka loori za bi nyaanga ka nya loori vakahili.

Paɣaba n ʒiya ka loori ʒɛ bi nyaanga paɣaba maa mii gbubila piɛri ka gbubi tuya n dabisira ka paɣa so ʒi tooni ka yɛ liiga ʒiɛ ka so mokuru sabinli ka so ʒi nyaanga ka gba yɛ liiga ʒiɛ ka chɛbiri chɛbiri o zabiri

Bia n ʒɛya ka nyaɣa Gungoŋ ka bihi piɛ n gilo n lihiro ka o ŋmɛri timpana ŋo bia maa yɛla liiga piɛlli ka o zabiri chɛbisi so gba ʒɛ nyaangi maa n yɛ liiga dozim ka gbubi bolli

Yilli titali n zaya ka si pɛnta yɛ pɛnta piɛli ka di chɛmsi yɛ chɛmsi ʒɛhi ka kpukpali tihi za mbaɣi li ka kom bɛ di luɣili ni ka yili shɛli gba lan zɛya mali chɛmsi ʒɛɛka shɛli gba mali chɛmsi vakahili.

bi'puɣinsi ata n-kuriya paɣiri ŋmana ka trata baɣi bɛ luɣili ni ka tuu baɣi bɛ luɣili ni yino maa gbubila duɣu wɔbigira ka yino gbubi parante ka di be gbambili sabinlli puuni

So n ziya sabira ka pili zipili sabinli ka ga wɔɔch ka laptɔp tam o tooni ka o tangali mii gba pa o tooni ka buku shɛli paya ka nimsali pa buku maa zuɣu ka ninkpara gba pa buku maa zuɣu ni tee ni kopu.

Bipuɣunsi ayi n ʒiya ka yino dabiya ka yino maa ʒi zuɣusaa kapamdi o zuɣu ka bia ʒɛ o nyaanga n tabi o boɣari ʒɛya ka so gba ʒɛya tabi o shee

Nachinbihi ayi mini paɣa sari bihi ayi n ʒɛya ka paɣasari bihi maa pili ŋmana ka laɣakpahara giligilli ka so chinchini zali bi shee ka yɛ liiga zali bi biha ka nachimbihi maa bi yɛ liiga zaa ka yɛ yɛri yɛ piɛla

Paɣanyeenkurili n ʒiya ka piɛri piɛ n gili o piɛri maa puuni watamilo nyela din beni ka alaafee nye din beni ka kodu nye din beni ka mongu nye din beni ko o ʒeya tabi o kparili ka tingbani maa nye patipati.